Omushaija ashutamire aha rubaju rw'ekitagata atekire amahuri omuri kushushu y'amaizi g'eibaare g'ekitagaata, aga amahuri agatangyeise akati kandi ogwo omushaija ajwire enkaito n'empare ndaingwa n'esaati erikwera

Omushaho w'omukazi w'ebyamagara ajwire ekiteteya ky'erangi erikutukura kandi ariyo nacumita omurwaire w'omukazi aha mukono kandi ogu omushaho ajwire akantu ka mutare omu eishokye erikwiragura k'erangi ya mutare nana omushaija ayemereire aha rubaju rwabo arikureba eki kugyenda omu maisho.

Abombeki b'enju bemereire aha mutwe gw'enju nibataho emibiriti babiri bakwaitse emibiriti nibahonda omwe ashutami aha mibiriti ondiijo ayemereire Kandi aha mutwe gw'egi enju hariho emibiriti mingi omu rubaju harimu ekibo ky'omuyembe eseeri hariyo amaizi maingi g'enyanja.

Ekifunjo kiringwa kirimu ebyomire ebifuunjo kandi hatekamimu obunyonyi bw'enkombe by'erangi ya mutare bubiri.

Abantu bari aha mwaaro gw'enyanja bemereire aha rubaju rw'amaato nana eryaato erimwe ririmu abantu omu maizi nana akahanda kakuriga aha nyanja karimu omukazi aine akaana akuratirwe omutsigazi muto kandi omu maisho harimu omwishiki w'empangare arikureba enyima abariyo.

Enjojo ibiri ziri omu ishwa kandi zoona nizireebeka emitwe yonka tizirikureebeka ebicweka by'enyima, enjojo ibiri ezi ziine amaino abiri, buri njojo eine amaino abiri nana omunwa muraingwa ogu erikusharisa emere eyi erikurya ningashi ebinyaatsi, enjojo ezi ziine obwoya omubiri gw'obwoya gw'erangi ya kitaka

Omukazi ayemereire omu maisho gakatare karimu enyaanya nana abaana baine egari enyima omu muhanda nana amaduuka gari omu musitari gumwe kandi ogu omukazi ari omu muhanda ajwire ekiteteeyi nana akakohe omu mutwe ka bururu kandi omu maisho g'omukazi harimu enkota z'ebitikye bushatu.

Amaizi maingi ,g'enyaja getoreirwe akasozi ,hariho enju ya mutare nana emiti Kandi omu rubaju rw'amaizi harimu endiijo enju ndaingwa esiibukire enyuma neyerangi ya mutare nana amabaati ga mutare gagubire Kandi enyuma hariyo ekisiika kyombekiise ebiti bigufu.

Amaizi g'enyanja empango nyamwingi giine ebingoonzi biingi Kandi enjura eriyo negateera mu omu shaaha z'omwebazyo nana eizooba rikurengarenga aha mutwe hariho ebicu birikwiragira Kandi bikwatiine.

Omukazi ayegwire ekitookye aha mutwe ahekyire n'omwana omu mugongo amuhekyise akatengye aine na ekicoori kishushwire omungaro ayemereire omu rutookye omu mitumba ahagati.

Omushaija w'ekimuga eri omu katebe k'egaari na ondiijo omushaija ayemereire amukwatareire omu mabega arikuza kukwata omupiira okugunaga omu katimba k'eby'emizaano eby’omupiira ogw'engaro ogw'okurekyera.

Oruguuto rwakoorasi ruhango rwetooreirwe ebishaka kandi rurimu emotoka ezishabaza abantu ibiri omu maisho nana enyima hariyo za tukutuku ziine emizinga eshatu ibiri kandi zeekoreire ebidomora buri emwe eyemereirweho omuntu nana abandi babiri bari omu maisho g'ezi emotoka za tukutuku

Goonya eri omu musheenyi guri aha nkuungu y'amaizi erikureeba omu maizi eyashami. Goonya eri omu musheenyi haza omu rubaju harimu obunyaatsi bwa kijubwe bukye bukye nana omushwa gurunzire itaka ryemereire omuri egi nkuungu y'amaizi.

Ebimuri biringwa byemereire aha mirinzi ya kinyaatsi kandi by'ebimuri birimu erangi erikwera hamwe nakiragara. Ekimuri ekimwe kirimu enjoki eriyo nekinyunyutamu esaano erikukora obwoki

Abaana bashatu barimu omwe owomwishiki akwaitse egaari nana ondiijo omwojo akwatsire amahembe bari omu muhanda ogw'eitaka nana ondiijo mutsigazi muto egaari eye ebyami aha butaka nana ekidomora ky'amaizi kiri enyuma omu muhanda

Embuzi nyingi zikwiruka ezimwe za mushere ezindi zikwiragura ezindi ziine ebitobo bikwiragura n'ebyamutare ziri aha kitaka ky'omuhanda kandi enyima hariyo ekishugi eyi zikuruga.

Ekanisa mpango eine eminaara ebiri Kandi ahagati hariho akasharaba kemereire kaine erangi ya kaaki ,erikutukura Kandi enyumaye hariyo emikindo nana emiti migufu omu mbuga y'ekanisa.

Omushaija ayemereire omu ryaato nakurura akatimba kakuruga omu maizi g'enyanja gaine ebingoonzi arikukagaruza omu kicebe eky'erangi eri kutukura ekiri ah'ayemereire aha mutwe gw'eryaato aha mutwe gw'enyanja.

Emicungwa mingi eri omu kadeeya emwe eshazire rwagati kandi akadeeya kigwire aha mutwe na n'akandi kari omu rubaju kigwire na n'obundi budeeya buri omu rubaju bwoona bwijwire emicungwa.

Omutumba gw'orutookye ahaiguru omu mareere kandi aga amareere gaine erangi eya kinyaatsi nana enyima y'ogwo omutumba hariyo amarere agandi mingi g'emitumba emigufu n'emiraingwa

Omushaija w'omujungu ayemereire ah'eibaare aha nkungu y'amaizi ayemereireho agondami kandi enyima yeeye hariyo ekishaka kandi amaizi nigarabwamu eizooba ry'omwazyo ry'ekyererezi.

Abakazi baingi bari omu iteme ry'emiti baine nibahinga kandi harimu emisiri ei baine nibombera enyima yaabo hariyo emikindo miringwa n'emiti endiijo eri omu rangi ya kinyaatsi nana eseeri yaabo hariyo omushozi gurimu ebishaka byingi

Eryato ryekyoma ripakiire emigugu mingi ekomesiibwe emiguha kandi eri omu bwoma riri aha mutwe gw'amaizi ririkutambura kandi nana obuseeri bwaryo hariyo amaato agandi.

Enjojo ibiri ziriyo nizitambura omu kishaka ky'irindiiro ry'enyamaishwa ahansi y'emiti miraingwa kandi ziine nizikonda ekinyaatsi nizirya zirikutambura.

Omwana muto ayegamiire omuryango gw'ekiti kyombekyeise amakooko ogwo omwana ajwaire akateteyi nana akasaati kamutare hamwe nana enkaito zirimu akeenda kakwera

Emiti nyamwingi ebyiire aha kasozi kandi ego emiti neya kinyaatsi miraingwa nana ahansi y'akashozi niharabaho omuhanda gweitaka muraingwa.

Abaana b'aboojo n'abashiki bashutami omu kibiina ky'okwegyeramu kirimu entebe z'ebiti kandi bahurikiize bakureeba omu maisho baine ebitabo aha meeza zaabo

Omuhakuzi w'enjoki ajwaire ebijwaro birimu ovuulo na n'ekikushangira aha maisho ariyo nahakuura enjoki eziri omu buhumi bibaizirwe omu kiti kandi ebi ebihumi ebimwe bimuri enyuma omu kishaka byetorirwe ekishaka kandi naawe ajwaire ebijwaro by'emyenda ya mutare.

Ekicuncu ky'ebyoya kibyami omu eitaka omu eirindiro ry'enyamaishwa kandi enyima hariyo obunyaatsi bwomire omuri eri eirindiro ry'enyamaishwa kirikureeba obuseeri.

Ekimotoka ky'ebyokwerinda ebi kukuuma abantu kiri omu rangi eya kiragara, kiine emipiira y'okutamburira ho erikwiragura nana ogundi guri omu rubaju. Kiri omu kanyaatsi ka kijubwe.

Abaana b'eishomero bajwaire ebijwaro by'eishomero, harimu omutsigazi nana omwishiki. Bariyo nibanywa amaizi aha eicundiro rya naikondo. Kandi omutsigazi arotami, omwishiki w'obushokye butashunshwire ariyo nahuuta amaizi.

Enkyende eyashami eine obwoya bwamushere eshutami aheitagi ry'omuti ryetoreirwe ebindi ebitaagi byingi kandi erikureeba obuseeri ekwatireize omu butaagi bw'omumaisho

Embogo ishatu ziri omu eirindiro ry'enyamaishwa. Embogo emwe eyereize omutwe kandi ziri omu binyaatsi bigufu ziine nizitambura . Obuseeri bwazo hariyo ekinyaatsi kiraingwa kikwataine.

Omushaija ajwire esaati erikwera n'ebirahuri nana enkofiira kandi aine eshaha omu mukono ari aha kiharani ariyo nabaziira kandi akusheka atairemu omu kiharani ekyo ehuuzi erikwiragura.

Enjoki nyamwingi zibumbireire hamwe zikwataine nizikora obwoki kandi ziri omu bicweka bibiri na n'eibiri zikwataine zikukwatanisa ebyo ebicweka bibiri ebi enjoki zirimu.

Omukazi ajwaire ekiteteyi na n'ekitambara kya kinyaatsi omu mutwe ayemereire enyima y'ebitookye bishatu bihango n'enyima yeeye hariyo amaduuka gakurabwamu oruguuto na n'obwaana bwemereire burikumureeba n'aha rubaju rwe rwa bumosho hariho omudaara gw'okuguza enyanya n'obutunguru ahansi y'omuti.

Abashaija bajwire obukoohe bw'okutukura omu bifuba Kandi baine enkwanzi omu maraka nana omu mutwe bakutambura bakuza omu maisho Kandi betoreirwe ebicu bikwiragura omu eiguru.

Engaro z'omuntu zikwatsire ekyenyanja kyemereire nana amapapa gakyo gemereire kyashami kandi kikureeba. Nana obuseeri bwakyo gari amaizi